Maro ny zava-kanto vita malagasy. Anisan'izany ny akanjo. Manasa antsika rehetra anjifa hatrany hatrany ny vita malagasy satria miavaka sady tsara indrindra ihany koa.